niriba nyɛla ban be ŋarim ni n-chana m-be kom puuni ka yiya be kom maa kpaŋa ka shɛba be kpaŋa ka vari ba ban vari ba maa puuni yino yela liiga piɛlli.

Niriba m be bɛ tuma shee bɛ niŋdila konkireti ŋun be tooni maa pilila zipil'piɛlli ka kuriti ʒɛ bɛ nyaanga la yiya ʒɛ bɛ nyaanga ka gooni maa nyɛ goon'piɛlli.

Dabba ata n tam bini zuɣu ka jirambisa za bɛ nyaanga ka bɛ gbibi takari piɛllia ka bɛ puuni yino pili zipil'piɛlli.

Salo m-be goon'titali gbuni gooni maa dari ka bɛ zaŋ mali li ka so ye liiga piɛlli ka kuri tiŋa ka so mi ʒe bɛ tooni ka ye neen'sabila ka piigi o nuu zaŋ tiri ba.

salo nyɛla ban be palli zuɣu ka niriba ata ba wari ka tihi ʒe bɛ nyaaga ka yili gba beni n-ti pahi pooli daɣu ka loori nima pahi ʒe bɛ luɣili zuɣu

Niriba n ʒi bɛ ʒia puuni. Be Ʒɛla kuɣisi zuɣu. Ka so ʒɛ zuɣu saa ka tiri bia tim. Ŋun tiri tim maa yela liiga ka di nye zaɣi sabinli ka shebi za zuɣu saha ka ye liiga piela piela

Salo n-ʒi duu duu maa dukpuna nyɛla zaɣ'piɛla ka doo ʒe zuɣusaa ka ye liiga piɛlli ka gbubi kamara ka paɣa ʒi tiŋa ka mɔri do o tooni.

Niriba m-be Ashibiti ni ka neesi lihiri bia ka o ma gbubi o ka so mi ʒe ŋun gbubi bia maa nyaaŋa n-so sikeeti sabinli ka ŋun mi gbubi bia maa mi ye chinchini ka di garisi zaɣ'sabinli sabinli.

Niriba ayi m be duu puuni ka yino maa pa teebuli zuɣu teebuli maa luɣulini nyɛla zaɣa piɛlli ka tabibi binyahari pa teebuli maa zuɣu ka yino maa so jinjiɛm buluu ka mindi tingbanni tingbani maa nyɛla zaɣa piɛlli ka di dikpina nyɛ zaɣa piɛla.

Salo nʒɛ palo ni ka be zaŋ maiki nim kpankpa so noli ka shɛb zaŋ kamarq nim nkpa ba ka shɛb wuɣ be nuhi zuɣsaa ka gbibi foon nima ka tihi ʒɛ be nyaaga nti pahi yiya

niriba nyɛla ban be kom duɣibu shee kom maa duɣibu shee shɛba dola tiŋgbani ni ka shɛba mi yiɣisi n-za n-zaya ka shɛba ʒiya ka tihi beni ka yiya beni m-pahi di zuɣu.

Salo mbɛ palli zuɣu ka bi nya asadent palli maa zuɣu ka bi kpuɣi ninvuɣi shɛba bini nya sarati maa zaŋ niŋ loori ni ka kpuɣi so zaŋ pɔbi bini ni m mali o chɛna.

Salo n zɛ polo ni ka yino ba wahu ka yino gbibi takayuya ka shɛba gbubi pɛma ka tii nyɛ dini zɛ bi yɛanga nti pahi yili ka shɛba gba n gba tiŋgbanni.

Niriba nyɛla bini bɛ kom ni ka so zi gbaŋ bila o zuɣu ni ka ye liiga zɛɛ ka so zi gala ka so bɛ o yɛanga ka gbubi bini ka di nyɛ zaɣi griin ka so jinjam sabinli.

salo nyɛla ban be Ashibiti puuni ka so do garɔ zuɣu ka ye liiga piɛla ka zaŋ nosi masiki nima n-zaŋ pɔbi pɔbi bɛ noya ka kom yili yili bɛ zuɣusahi dukpuna maa nyɛla zaɣ' piɛla piɛla

Salo nyɛla bini bɛ polo ni ka chibiri niriba shɛriga bi zila kuɣu zuɣu ka shɛba nyɛ bini zi zuɣusaa ka so ziya ka tɛɛbuli zɛ o tooni ka yiya banjiriti za o yɛanga n ti pahi tihi.

teebuli ni kuɣu woodurop ŋmaa n ʒɛ duu puuni duu maa dikpuni nyɛla zaɣ sabinli ka diɣi yili duu maa dikpuni ka fulaawaasi bɛ puuni fulaawa maa biɛla bin sabinli puuni

Salo zi palo ni ka shɛba zi tiŋa ka so zɛ zuɣusaa ka zi bini ka di nyɛ zaɣi sabinli ni zaɣi piɛlli ka tihi zɛ bi yɛanga ka yiya maa nyɛ dini pili mori.

Niriba nyɛla bini zɛ polo ni ka adaka zɛ so tooni lala niri maa yela liiga zɛɛ ka dukpuna bɛ bi yɛanga dukpuna maa kala nyɛla zaɣi piɛlla nti pahi loori nima ni tihi.

salo n-ʒe palli zuɣu ka polingi be bɛ sani ka loori ʒe o nyaaga ka so be bɛ puuni ka ye liiga ʒee ka bɔbi bɔb' ʒee.

paɣaba mini dabba n-ʒi kuɣisi zuɣu ka ye liiga piɛla kuɣu maa nyɛla zaɣ' piɛlli ka tabibi binyɛhiri ʒe bɛ tooni ka paɣ' so kpa ninkpara ka zabiri be o zuɣu ni.